Munofundiswa vana vadoko munosisa kunge muine ndau yekuti vagare zvakanaka veifunda, uyezve vanosisa kuvanirwa ngenguva yekumbo ata nekuti achiri vana anoda kukura.

Munofunda zvivana munosisa kunge mune zviro zvakakwana. Zvichinge zvapedza kufunda waya zvimweni zvinenge zvoda kutamba zvimweni zvinoda pekuwata zvombodzorora pfungwa dzeikura ngekuti zvichakatsonga.

Tinosisa kuti panofundiswa vana ngezveutano paya pavanenge dai vapuwa maphilizi opuwazve nemvura yakawanda kuti vasafenda munjiramwo, vanopuwazve varya. Kune mitombo dzinokurudzirwa kuti vana vapuwe varya.

Zvikora zveana adoko zvakanaka asi tinosisa kundxoka pahla dzakafanana kuitira kuti vana vafanane apapo veyifundiswa kuti zvakati zvinodai.

Zvikora zvinofundwa vana vadoko zvinosisa kungewo zvakashambidzikawo, zvine madhoo anovhara, zvine mawindo akanaka ekuti mwana apinda muchikoramwo aabudi ngepawindo eipetuka kumphatso.

Zvikora zvizhinji zvinosisa kunge zvine mbatso dzekufundira dzakawanda haikona kuti vantu vanofundira pabanze tinoziva kuti vantu vanoenda pabanze vaenda kundorumba rumba nekundotamba bhora.

Zvikora zvedu zvizhinji zvino sise kunge zvine zvihlayo zvakawanda zvekuti vana vakwanise kugara vakawanda vese pasawane anosonzi ngaagare pashi, zvinosise kuti ngazviwande zvihlayo.

Zvikora zvedu zvizhinji zvakosha mazuwaanaa vabereki vaakukona kugqokese vana mbahla dzakafanana vashoma vabereki voendesa vana vasina mbahla dzekuchikora haa vambaavashoma zviro zvanaka mazuwaanaa.

Muzvikora zvevana vachakaita vadoko zvinosise kunge zvine ndau yekutambira zvinosise kunge zvine ndau yekutambira kuitira kuti vana vaone nguwa yekuarairwa vana avadi kuramba vakati sika pamabhuku.

Muzvikora zvedu tinosisa kuti kunyangwe mwana akapuwa basa ngevanomufundisa unosisa kunyora kunyangwe kumbatso kana kuchikorayo unosisa kunyora mushando.

Zvikoro zvedu zvizhinji zvine mabizo evafundisi vanodzodzisa ipapo, zvirozvo zvakakosha kuti pana nhingi unofundisa vana vakadai zvakamba anaka.

Zvikora zvakambanaka, kunosisa kuona kuti wana waghloka ngubo dzakafanana ere, ngekhatu dzemene ngadzifanane, uye zvee wana wanosisa kubva warya kumbatso iyo kuti wasvika kuzvikora iyo wasabatwa ngohope.

Muzvikora mwedumo vana vanosisa Kupuwawo nguwa yekuhlamburika vari pabanze veirya zvikafu zvavanenge vaisirwa nevabereki vavo zvirozvo zvinodiwa kutofunda ikoko.

Zvikora zvedu zvevana vadoko zvakambanaka asi tinosisa kudhlokisa mbahla dzakafananakuitira kuti vana varambe vari pandau vasingafungi zvakawanda zvinonakidza izvozvo.

Zvikora zvedu mazuwa anaya tinoda kubabonga yampho zvane zvituru zvekugara kudhaya vantu vaimbagara pashi kuenda nezvimazambiya teindogara pashi saka mazuwa anaya vantu vanombagara veinyora zviro zvavo nezvimatebhura zvakona veinyora zvakabanaka.

Mazuva anaya zvikora zvanaka, zvane zvihlayo nepekunyorera pakona. Kudhaya taiuya nezvibhegi zvedu togara pashi, totsamira pashipo teinyora.

Muzvikora zvedu zvevana vadoko munosisa kunge mune mapepa atinovanyoresa teipedza teimanamira mumadziro. Kuitira kuti vapote veionavo nevanoenda vaya vanomasiyamwovo vanozoteera veikoperavo izvozvo.

Kuzvikora zvevana vadoko kunosisa kubika kuitira vaya vanenge vasina kubva vapuvavo ngemamai avo. Anosvikavo eirya zviri kuchikorako ngekuti hatishi teshe tinovana azhinji hakutorina nechiro.

Kushanda nevana vadoko kunoda muntu akagwinya muzvikoramwo .Kazhinji paaryira unotosiyapo ndiro unosisa kuteera weirongedza weisa chimwe nachimwe pandau yacho ,saka zvakangooma.

Zvikora zvedu zvizhinji zvinosisa kunge zvine waya yakakomberedza kuitira kuti vana vasangobuda ngenguwa yavada uyezve vaya vanonoka munokasika kuvaonawo kuti ava vanonoka, haa mombovashwapura kuti vasaramba vakanonoka.

Zvikora zvedu zvekutanga munosisa kunge mune mupikicha mumadziro veitaticha hawo Veikombana kuti tinenge teitoona kuti uyu unenge woti koneiwo kudarika uyu saka zvirozvo zvakakosha vanosise kutaticha zvawo.

Akiti we akiti wee teyiendesa ana kuzvikora yo ngati vadxokesewo mbatya dzinokomba kuti vana vechikora haikona vava dxokesa mbahla inoita sekuti mukadzi mukuru matxatuya akona hato kombelimbi kuti zviinyi sakan gava vadxoke zvakaafana vana zvinokomba kutu vana vechikora.

Ana azhinji adoko tinosisa mapfeka aya avanenge vanawo timatore teimana izvi zvinopanshoko kuvana kuti varambe ndakambokaona chakati ndichazokona chakati.

Vana vedu vazhinji tinosisa kuvaendesa muzvikora zvekuti vafunde mabasa emaoko kuitira kuti vakura vakasike kuwana mushando.

Mushando wemaoko ndowatosara muzvikora zveshenje vanofundawo mabhuku eya variyo asi vazhinji votofundira zvona zvemaokozvo vanoziye kuti zvinoti kasireiwo kuwanisa basa.

Tinosisa kufundisa vana mabasa emaoko kuitira kuti pavanazoenda kundororwa kwemene vasaneseka ngokuti vodini ngokuti nguwa imweni umweni anosiiwa ngomwamuna wake otama nekuti odini ochizopinda kubhawa ojaivha.

Tiriyo kuzvikorayo tinosisa kufunda mabasa emaoko. Mabasa emaoko anaya, tinosisa kumafunda takadhloka mbatya dzinodziirira kuti kunyangwe simbi ikawa, haikuwiri weikuwara.

Mune munofunda vana zvekuti mutombo wakati unonasirwa ngezvakati. Mundau umwomwo amusisi kunge muine noizi munosise kunge muine runyararo kuitire kuti vazwanane. Endezve vanenge Veifundisana kuti ropa rikatorwa tinozoriisa pakadayi kuitira kuti rirambe rakangwaririka.

Muzvikora zvo munoenda koona kuti vana vachitaticha hamusisi kunge mune musindo munofanira kunyararwa kuti zii musina kana musindo.

Tinosisa kuti vana vaenda kuchikora vasandofunda havo zvemabhuku zvega-zvega. Kunevo mabasa emaoko ekuti pavanokura vanosiso vanobatsirikavo ngemhuri dzavo vazokura. Nguva imwe ndozvinongei zvichitokona zvechikora zvasingazvikoni.

Muzvikora zvedu munosisa kunge mune ndau, yavanopindawo vana vachiita ngezvekurapwa kwevantu, vachiningirawo muchini yechizvino-zvino varimwo, asi vanosisa kunge vakadxoka pahla dzakafanana, dzinokomba kuti vachada kuzoyita madhokoteya emangwani.

Ana azhinji anofundira mabasa emaoko, azhinji anoisa vandu nzwara, nokupenda muromo zvichisiyana siyana nebasa raunenge wakafundira kuzvikora.

Tinoda kubonga marure akavhura ndxondo yevanoona ngezvekufunda kwevana. Mazuva anaya muzvikora mwemene munofundira kuita mabasa emaoko vamwe vanenge veipishira vamwe vanosona zvakanaka zviro zvoo zvinoita kuti vaya vasingi ziyi havo nezvemabhuku vanoenderera mberi nezvavanokona.

Vana vedu mazuwa anaya vanosise kufunda ngezveutano tichinasa kuona kuti vanozvikona ere .Pazvikorapo panosisa kunga pane michini dzinoo dzavanoningira vaiona kuti ngazi inohambawo zvakanaka ere ,ngazi yatorwa inoiswa pakadai pakanaka .

Tichifunda mabasa emaoko ana tino anosisa kudxoka zvinosiswa kudxokwa kuita sekuti vatorimwo mubasamwo kuitira kuti aamangwani onyambopinda mumabasamwo vanenge veiziya kuti basa iri rinoda kudxoka muhlobo wakati..

Pane pokuti dai pabhuiwa kuti kune denda rakadai, tinosisa kugara umwe umwe pachihlayo, kuitira kuti tisapanana denda iri, uyezve tinosisa kudxoka zvivharamuroma, nguwa zhinji, teiona kuti atipanani ere denda iri.

Muzvikora zvizhinji, vazhinji vakutonyanya kufundisa mabasa kakurutu mabasa emaokowo ngokuti ndiwo anemare mazuva otopona anaya. Zvemabhuku eya zvinayo, asi kazhinjiko mabasa emaokowo awawo haa, zvaane mare ipenyu.

Vana veifunda unonasa kuona kuti mwana unou zvemabhuku unombaazvikona. Saka unondoona vana vazhinji vamweni avatozvikoni havo. Vamweni vanenge vachikonawo zvemabasa emaoko saka zvinosiyana siyana vana takagara navo.

Vana vedu vanosisa kufunda mabasa emaoko kuitira kuti vaziye zveshe zvemabhuku nezvemabasa emaoko. Zvinodetsera vana kune vantu vamweni vasitorina chikoro mumusoro, mundxondo dzavo, vanozoitawo mabasa emaoko zveienda zvakadaro.

Anhu vazhinji vanoshoora mabasa emaoko, mabasa emaoko akanaka anokupa mare zuva rega-rega roupenyu. Saka tinosisa kufundisa vana vedu mabasa emaoko. Kungaa kutunga hembe nekundozodzitengesa, tinosisa kuvafudisa.

Muzvikora zvedu mazuva anoaya mazara muchini dzekuti vanenge veifunda vakaningira havo pamuchini hakuchina zvekuti vana vanoningira kunonyora ticha mazuvaano ana aya kumbainingira kumuchini umwe naumwe muchini wake wechishanda kubhuyirwa kuti endai munoningira chekuti pakati.

Tinoda kubonga yambo mazuwanaya vana avachafundi zvemabhuku zvega ana anofunda kunasira zviro kuti zviro zvakati zvinobuda zvakadai kunga kuningirwa kuti motokari dzinohamba sei, zvinodini vana vakufunda zvakawanda wanda muzvikoramwo kudhaya waivanguvatoenda kumba funda zvemabhuku zvega zvega.

Pazvikora zvedu zvizhinji pane panopinda ngemota, pane panopinda ngevantu. Saka tinoda kubonga kuti tinosise kunge takagadzira musha wedu wechikora, kuitira kuti vana vagare vari mukati vasingahambi-hambi.

Zvikora zvakanaka. Vana mazuwa anaya vakudxoka mbahla dzakafanana eya vanonga veifundisana varimwo veitatichamwo veierenga erenga varimwo muzvikora umwomwo.

Vana vazhiinji vari pazvikora, vanosisa kuyaiya veibhuirwa vaunganidzwa waa pamwe .Vanosisa kuyaiya vanenge vari mberi ,vasharukwa veizwa kuti vari kuti kudini. Vasaita misikazwaaa.

Vana vazhinji vanosise kuti vaende pachikorapo vanosise kutamba mitambo dzinenge dziripo pachikorapo pasina kuramba pasina kudini. Tinosise kuyaiya kuvafundisi vedu vanenge veitifundisa zvirozvo zvakabaakosha zvinoita kuti ugare wakagwinya.

Muzvikora mwedu tinosisa kunge tiyine zvihlayo zvakakwana, zvokuti kunyangwe vana veyinyora, vanyore zvakanaka kusina anokopa umweni, nokuti vana vazhinji havo avachizwi vanenge veyikopera, hino asi pakayita zvihlayo zvakawanda, kumbavati umweni kukona reiyo, umweni kukona reiyo, veyinyora.

Zvikora zvedu zvinosisa kunge nendau yekutandarira yakanaka yekuti mwana afunge kumbo dzoroora unogara umwomwo achierenga hake pakanyarara pakati dido .

Teienda kuchikora kwedu tiri vana zviya tinosisa kuona kuti tiri hamba mooko wemene mene watinosisa kuhambira ere haikona kundohamba mupato rinohamba mota tinosisa kuzviona izvozvo.

Pazvikora pega pega panosise kunge pakazara ngomuti zvinodetsera kuti panenge pane vantu vakawanda saka vanosisa kufema mhepo yakanaka yeibva mumbuti ende pakavakwa zvakanaka futi.

Wana wedu wazhinji wane nguwa yekumboti tinowafundisa, kozouya nguwa yekumbowaregera wombotambanuka weimbochaiwa zvawo ngemhepo, weirya zvawo zvawanenge wauya nazvo.

Tiriyo kuzvikorayo, mune matinopinda munoonekwa nezvekutorwa kweropa mune munoonekwa nezvekunasirwa kwemutombo. Imwomwo munoda kupinda takadxoka hembe dzinokomba kuti tichada kuzoita madhokoteya emangwani.

Zvikora zvevantu vati kurei zvinovakwa zvakaturikidzana ngekuti ndxondo dzavo dzati kureiwo, vana vadoko vakaakirwa zvikora zvakadai vanondosundana vakawa saka azvitenderwi kuvaba vadoko zvinoda kune vane ndxondo dzati kurei.

Munogara mutombo dzedu nezvekuwedzera ngazi zviya, munosisa kunge makashambidzika, musina utachiwana. Hamupindwi-pindwi ngevasingashandimwo.

Nguwa zhinji zvikora zviri kuretu zviya tinosisa kutsvakira vana michovha yekuti vasvike nguwa iripo. Vasasvika amweni vanyora kudhaya, saka zvikora zviri kuretu zviya, vana ngavatsvakirwe michovha vakasike kuguma.

Zvikora zvakanaka, zvikora zvakanaka asi tinosise kuti vana vedu vadxoke pahla dzakafanana nexatuya dzakafanana kuitira kuti vasaone sekuti uri pandau isiyo ari pachikora panapa.

Muzvikora mwedu munosisa kunge munendau yatinogadzika mabhuku edu kuitira kuti takamarongedza kuitira kuti nguva iya yetinoda kuerenga tinongoamba nekuvhomora, toerenga bhukuro. Topedza toripetusa pandau yatinenge taridusa paya.

Muzvikora zvedu tinosisa kugara takagadzira panonyorwa basa. Kuitira kuti mudzidzisi akauya onyora basa rimweni, pane kuti pagare pakasvipa.

Muzvikoramwo makanaka zvinooneka kuti zvirozvo zvinenge zveisisa kumbatofanana ngubo dzatinenge takapfekapo uyezve tinondofundiswa kuti tinoemba zvakafanana ere.

Vana veifunda zviya avasisi kuwanda mumbatso imwe yekufundira. Vanosisa kupinda muzvibandhla zvibandhla kuitire kuti veshe vazwe zvinenge zveireketwa.

Tinoda kubonga muzvikora zvedu zvizhinji munenge mune zvekurya zvakawanda zvinobikwa zvinenge zvanasirwa ngevanotifundisa asi zvinosise kuburwa zvakanaka maoko akashambiwa zviwe zvine utano zvirozvo.

Mazuwa anaya zvikora zvakanaka zvatofunda tinosisa kuona kuti mwana wangu paanobudapo wadhlokawo ngubo dzakafanana nedzevamweni ere dzechikora dzingaa thlatuyo dzemene dzinosisa kuonekwa kuti thlatuyo dzaakapfeka ngedzekuchikora ere.

Vana vedu vatinoendese kuzvikora, vanosisa kuchenesazve pevanoswera vari. Saka vanosisa kuti vakanyambopuwa mushando pachikorapo vasaramba, vashande zvevanonga vabhuirwa.

Zvikora zvedu zvinosisa kuti iri nguwa yekufunda, atisisi kuona muntu pabanze. Muntu weshe unofana kunge ari mukati. Ndokuti zvihambe zvakanaka mundaramo mwedu mwo.

Zvikora zvedu zvevanthu vati kurei mundxondo dzavo zvinoakwa zvakaturikidzana turikidzana ngekuti hawo ndxondo dzavo dzakura. Vadoko vanonesa kuti vanokona kuwisirana varimwo mumamhatso akaturikidzana turikidzana. Saka avo vakuru vanenge voziya mundxondo dzavo kuti tisadaro.

Muzvikora zvedu zvevanhu vati kurei, munenge mweizikanwa kuti antu ano aya ati kurei mupfungwa , saka vanogona kuvati garai henyu nemvura dzenyu dzekumwa zvasiyana nevana vadoko vanozwi isai mumabhegi mozotora nguwa yakwana. Hino ava vanongomwa hawo pevadira ngekuti vati kurei.

Vana kana vaenda kuzvikora zvekubanze vanosisa kungoti vanondopeya mbatso inenge ine zvakakwana inenge ine mekuisa mbahla nemubhedha zveshe. Chavo kungotwara hembe dzavo voenda.

Mazuwa anaya kufunda kwambanaka antu avachafundi zviya zvekunyorerwa pashi antu ava kubaya baya zvivhitivhiti zvavo vachiona kuti panobudei vechinyorawo pavanonyora .

Muzvikora zvedu zvevantu vati kurei munosisa kunge meichaya mhepo yakanaka makaita chiyedza vantu veiona zvakanaka imwomwo nguwa iya yekupisha anokasirawo michina iya dzinounza mhepo.

Zvikora zvedu zvevantu vati sharukei zvinosisa kunge zvakarongedzeka zvasiyanawo nezvevana vadoko zvikora izvozo zvinosisa kunge zveinasiridzwa maringe nekuti urikufunda nezvei .

Pazvikora zvedu zvizhinji zvevanthu vati sharukei zvinosisa kunge zvine miti dzakawanda. Vamweni vanenge veida kugara hawo pashi pemitipo veierenga varipo. Ende zvinosisa kunge pane zvisarara zvakawanda zvokuti vanongosvika vonxambaya pona ipapo veierenga zvawo.

Zvikora zvizhinji zvevanhu vaaane ndxondo dzatikurei avafundi veiite zvekunyorerwa, vanoningire pazvivhiti vhiti veionesana kuti ngatidayi vemichini veibaya baya vega umwomwo.

Zvikora zvedu zve vantu vati kurei vazhinji avachaiti okunyora vanoningira pazvivhitivhiti veiningira veionesana kuti izvo zvakabuda apo zvinorapa zvakati. Kuchiri kuzvikora zvevana vadoko kumbaita ekunyora weivabhiira wazvizwa ere, hino ava vati kurei mundxondo dzavo vaakuziya.

Muzvikora zvesu zvevandu vari sharukwei zvinosise kunge mune pekuagara veidya vari pamwe chete, zvinoenderana nekuti pachikora pacho anenge eigarapo here vamonorya mavanoryira mwona imwomwo munenge maka sanangurirwa.

Tinoda kubonga muzvikora zvatikurei munendau munodara mabhuku munotatichirwa. Munosise kunge mune mabhuku ese anodiva mukutaticha. Ende akarongedzwa zvakanaka ngokuti antu vava ndxondo dzavo dzinonga dzakuravo veipedza kuverenga vanopetudza pavanenge vamaona.

Zvikora zvizhinji pashi reshe mune mokugarawo muchini dzavanoshandisa veiningira vei fundiswa waro kuti izvi zvinoshande zvakati mune mavanoisawo veitoranawo ropa veiningira ningira veionekwa kuti uyu unokonawo kuningira ngszi dze vantu.

Kazhinji kumazvikora zvati kurei avanyanyi kuita zvekunyora vanobaya zvivhitivhiti veiona veitofunda veibetsereka zvakakosha zvirozvo zvinoti yamuyeya.

Zvikora zvizhinji zvofunda vasharukwa zvinosisa kunge zvakarongeka kuti muonekwe kuti munomu mwakufunda vasharukwa munosiyanawo nomunofunda zvana zvidoko munosisa kunga mwakadaroko .

Pazvikora pedu panosisa kunge pakanaka pane maruva nemiti zvinotibetsera kutipa mhepo yekufuma. Tirimwo muzvikoramwo hatisisi kugara panoita sekuti panogara mhuka ipo pari pachikora, pachikora ngapasimwe miti.

Ana edu aenda kuzvikora anondovata mundau mumwe, zvimubhedha zvinoturikidzwa turikidza , vanoita kuti vakwane muroom rimwero, saka zvirozvo zvinoda kuti muntu aenda anovatavo padera apo ngaave asingatundi kuitira kuti asazotundiravo vari pashi.

Pazvikora peshe panosisa kunge pakakomberedzwa kuitira kuti mwana weshe kana apindamo mukati azive zvekuti auya kuchikora aikona kuti apinda ombobufs nepanoda kubuda.

Mu zvikora makanaka asi tinosisa kutiwo titi rongekei panyaya dze mabhuku idzi anosisa ku rongedzwa mapedza kutaticha waya.

Zvikora zvati muntu unenge ati beukeyi pfungwa unonga oziva kuti nganditi rongekeyi mu ndxondo dzangu unenge oziya kuti nganditi rongekeyiwo mupfungwa dza gu haachambuyirwi kutii erenga idai anenge ati kureyi mukaona asvika paapo.

Munogara ngazk dzedu munosisa kunge mune muchini dzakakwana dzekuti vanenge veiningira kuti ngazi iyi yakanaka. Umweni unenge eyiningirawo ngemadziso ake kuti ngazi iyi ngeya ngingi yonyorwa zita.

Zvikora zvedu zvizhinji zvinosisa kunge zvine zvisarara zvakawanda zvekuti vantu vafunga kuxambaya pashi pemumbuti avazari matsvina vanondoxambaya padera pezvisararapo, zvisararazvo zvinodiwa pazvikora zvinopa futi kufema mhepo yakanaka.

Kona kuzvikorayo kunenge kweifunda vana vedu kunosisa kunge kunemuchini dzekuti vaningire kuti havakafunda zviro izvi vakuzvikona ere. Vanombopuwa muchini veiningira ningira eya zveioneka kuti uyu wakuzvikona uyu hasati.